Asay intte heeran kushe hiillaa go'ettidi oottiyo wogaa oosoy aybee? Ane intte heeran kushe hiillaa oottiya asati de'iyonaa? De'kko doosona giite.